Kannoo zie la poge a zeŋɛɛ dakogi zu kyɛ ka piliŋtɔɔro dɔlle tabolo zuiŋ ane latop poge a su la kaayaa sɔglɔ kyɛ a pige wɔɔkyɛ.

Sokoɔraa zu la, noba gyɛmaa a kyɛnɛ la a sokoɔraa zuŋ ka kaŋ pɛgele daa kaŋ sue kpare zeɛ kyɛ de a kparoŋ kaŋa de seɛ eŋ o seɛŋ k'a dɔɔ kaŋ meŋ su kpare sɔgelaa.

Sokoɔraa zu l'a kyɛ pɔgeba a biŋ biŋee robare a tɔŋ, a tɔŋ kyɛ a ɔnnɔ kõɔ a yire a robare poɔ a pɔge kaŋ seɛ gontoŋ sɔgelaa ka kaŋa seɛ wagyɛ kyɛ ɔŋ a kõɔ yi roba kpoŋ poɔ ka lɔɔre kaŋ meŋ te are k'a zu waa zeɛ.

Dire la le ka a daare ne vūū mie be a teŋɛɛ ka a dankyini naŋ naŋ kaa a dankyini kyɛlee arɛ kyɛ ka a daare mine dɔɔle a zu ane a kyɛŋsirii teere meŋ be a puoriŋ.

Yiri a poɔ la a pɔge a zeŋe a sew wage kyɛ leŋ zutara kulpoti ane saala ane sɛduule dul la a kulpoti zuŋ ka a pɔge taa solee o nuriŋ.

Biiri la taa laa ane sããmãã a diri kyɛ laara ba bayi a sue wakyɛ kaayɛrɛɛ ka kaŋ de wakyɛ a leŋ o zu ka kaŋ meŋ su kparre buluu.

Tontoŋ zie la dɔba ane pɔgeba la laŋ taa ba mine a sue kaayaa naŋ waana bɛŋ vaare ka kaŋ su kaayaa zie kyɛ vɔgle kpol zie ka bamine vɔgle kpol peɛla kyɛ ka dikpoŋ kaŋ naŋ waa kuree a be ba puoriŋ.

Noba kyoŋɛɛ sokoraa zu bamine vɔgle zupili zeɛ ziire kyɛ su kaayaa sɔglɔ a zaŋ ba nu kyɛ ka dire meŋ be ba puoriŋ teere meŋ bebe.

Sokoɔraa zu la a kyɛ, pɔgebɔ banaare a kyɛnɛ la bata a marɛɛ biiri ka bayi a tuo bɔtɔre a ne boma ka kaŋ meŋ tuo rɔba pelee.

Vapuubu poɔ la naasalpɔgɔbɔ bayi ane dɔ are la a are a vapuuri poɔ kyɛ ka tire be a ba poreŋ

Dɔɔ goe la a su kaaya sɔgelɔ kyɛ ka sogyare a be a teŋɛ ane baateɛ, dankyini bee a o puoriŋ.

Sokoɔraa zu la, lɔɛ a arɛɛ be nobɔ beebe lɔɔre kaŋ waa la zeɛ ka kaŋ waa peɛlaa a lɔɔre kaŋ meŋ waa sɔgelaa ane dɔre.

Bondirii koɔroo zie, ba tɔŋɛɛ laē, dɔbɔ ane pɔgebɔ ane bibiiri a pɛgele laare Sampa arɛɛ be a noba mine sue kpare dɔre kyɛ pɛgele a laare.